paɣ' ban zaya ŋɔ do puuni ka be zaya ŋɔ paɣ' so nyɛla ŋɔ bia paɣ' so ŋɔ gbabi bia maa yɛla liga piɛli ka zaɣ ʒiɛ kaɣili di boɣirini mi di myɛgolini bia so ogbabi maa yɛla liga piɛli paɣ' so ŋɔ ʒɛ bia gbani maa yɛ liga sabinli gbani ka yɛ zaɣ piɛli zuɣ saa

Salo n ʒia ŋɔ doɣata n yen chibi so sheriga ŋɔ doɣata maa nyɛla ŋun ye liiga vakahali ka zaŋ tampiɛlli vili o zuɣu o ni yen chibi so sheriga maa nyɛla ŋun ye liiga ka zaɣa dozim ni zaɣa sabinli gabi dinni ka pobi nyɛpobrigu ŋun ʒia o nyaanga la mee ye liiga tampilim.

Paɣaba n kuriya ŋɔ bɛ kurila siliba taha gbini silibba taha maa gbambili nyɛla din gabi dini ka gbambili maa puuni zaɣa dozima bɛ dipuuni paɣa n kuriya ŋɔ o gbibila soaɣu ka zaŋ liiga waɣinli ye bia n ʒi o nyaanga ŋɔ.

Salo n ʒia ŋɔ filaawa nima n zaya ŋɔ duu puuni ka bɛ ʒia ŋɔ ka kamara nima m boŋɔ ka mamara nima maa puuni so nyɛla ŋun ye liiga piɛlli ka so jinjiɛm sabinli ka pobi nyɛpobrigu ka ŋun za o nyaanga la ye niɛn'sabila ka gba pobi nyɛ pobrigu ka ŋun zan baɣaba la gbibi fooni ŋun ʒɛ dabba maa tooni nyɛla ŋun ye liiga sabinli ka ye zaɣa piɛlli gbini.

Salo n ʒɛya ŋɔ ambrada n saya ŋɔ ambrada maa kom nyɛla zaɣa ʒee n ti pahi zaɣa dozim nuɣuso ni zaɣa girin ka paɣa n ʒi di tooni ŋɔ paɣa maa yela liiga piɛlli ka so jinjiɛm sabinli ka nyaɣi baaji sabinli doo za o tooni ka nyɛ ŋun ye liiga nuɣuso ka so jinjiɛm sabinli n pili zipil'sabinli.

Dabba n zaya ŋɔ yilini ka bɛ zaya ŋɔ dabba maani puuni so nyɛla ŋun zaŋ nusuriti zaɣa nuɣuso m piri o nuu ka pili zipil'nuɣuso ka ye liiga sabinli ni jinjiɛm sabinli ka piri soksi piɛlli ka piri namda ʒee ka zaɣa piɛlli koɣali di gbinni o mini do'so ŋun zaya maa yela liiga piɛlli ka piri nusuri sabila tihi m be bɛ nyaanga ŋɔ.

Bia n ʒɛya ŋɔ bia maa tamla loori zuɣu loori maa bela komni sona n pa loori maa zuɣu tihi sa bia maa nyaaga o yili n za tia maa tooni ŋɔ taha ka bɛ kpahi zali ŋɔ bia maa nyɛla ŋun so jinjiɛm sabinli ka gbibi tampiɛlli o nuuni.

Salɔ n ʒayaŋɔ jiŋligbuni ka bɛ ʒɛyaŋɔ. jiŋ sheli gbuni bini ʒayaŋɔ nyɛla zaɣi dozim laasabu ban tam jiŋli maa zuɣu saa maa. pirinsi nyɛla ban gaadin nimaani. asheela tiŋa lɔra ban ʒanimaa ni. ka lɔra maa kom nyɛ zaɣi sabila doo n ʒɛ lɔɔri shelidin nyɛ tuuli gbuni maa ɔ yela liiga ʒɛɛ kadi nyɛ zaɣi waɣinli.

Paɣa mini dabba n zaya ŋɔ paɣa maa yela liiga piɛlli ka zaŋ tan ʒehi vili o nuu la pobi noosi maaki ka pili zipiligu o yen chibila so sheriga o ni yen chibi so sheriga maa bobi noosi maaki ka ye liiga piɛlli boɣa ŋmahi ka zaŋ ninkpara n goli o nyuɣuni.

dabba mini paɣiba n-ʒia ŋɔ yili gbubi ka bɛ ʒia ŋɔ do' so nyɛla ŋun ye liiga piɛlli ka so jinjam sabilinli ka bia ʒi o tooni ka ye liiga ʒee ka so jinjam sabilinli paɣa so ŋun mi ʒia la ye liiga piɛlli ka kpabi bia ka ŋun za m-baɣi o la mi ye liiga piɛlli ka zaɣ' sabilinli gabi di puuni yili n-zaya ŋɔ